Butaali ɓe aawi fuɗi, ndaa ɗum ɗo ɓenndi, wakkati feere ɓe ɗo itta ɗum banni, ɓe yaha ɓe wula, ko ɓe defa ɓe nyaama. Woɓɓe feere bo ɓe acca seeto yoori, ɓe itta bo ɓe yaha ɓe sotta haa inji, ɓe nama, ɓe wartira kuroori, bako ɓe wara, ɓe defa, ɓe nyaama.

Korowal ndaa ɗum ɗo jooɗi haa babal kafinta ɓe waɗata ɗum. Ndaa ɗum ɓe fuɗɗi waɗugo ɓe timminay .Ɓe ɗo naftira be koromje haa jooɗugo ɓe ɗo siga haa paalo, bo haa suudu, bo haa babal feere ,ngam ɓe jooɗira be maajum.

sare ado fauni dum wadi taires je maristars dabedo wadi ethiopia jehe dabe vindoni borgo sanan da be dammude da bobbo do fedi ha do

Korwal ɓeɗo naftira be majum ha joɗugo ha sare ji ɓeɗo siga ha palo woɓɓe fere ɗo siga ha sugu nda ɗum ɗo do joɗi be design ni voɗugo ha ɓandu majum.

Nibalo je zamanu. Be nibi, be timmini. Ɗabe lowi penti, be lowi winɗo, be lowi ɗammuɗe. Nɗabe lowi ɗanki ha yeso sare mai. Ɗa babal be nastirta be ɗmmugal nɗanejum. Winɗo maima nɗanejum. Be gilas majun pat nɗanejum.

Leso ɓeɗo naftira be majum ha walugo ndaɗum ɗo joɗi hababe kafinta be waɗataɗum, nda ɓe timminai ɓeɗo naftira be majum on ɓe siga ha bedrum ɓedinga walugo be majum.

Butalii wulaɗii ɗo wuli ɗo joɗi kala fere-fere himɓe ɗo wula ɗum on ngam ɓe nyama bo ɗo veli bo woɓɓe fere ɗo defa ɗum on ngam be nyama woɓɓe fere bo ɓe acchan sai to yori ɓe nama se ɓe sotta se ɓe wartira kurori se ɓe wara ɓe waɗa nyiri be majum.

Koromje, ɓe naftra ɗum haa ci’e. Ɓe ɗo siga haa paalo ngam yimɓe ngara jooɗa. Woɓɓe feere ɗo waɗa haa ''bed room'' maɓɓe ma. Ndaa bee eesi haa dow too. Ndaa bee babal ɓe sigata kuuje to nyaamugo to ɓe wari ngam heɓa nyaama haa ton.

Ɓiɗɗo debbo ɗo jooɗii o ɗo moori morɗi maako ɓeɗo naftita ɗum bee’a taashi men ngam heɓa ɓedda juutugo, ɓeɗo moora nda ɗum sitayel ji, kala kala heɓa ngam gaasa mai juuta ɓedda vooɗugo.

Paɗeeji, nda ɗum haa babal shaago haa babal ɓe sorata. Nda ɗon je worɓe be jei rowɓe. Fauni vooɗi worɓe ɗo yaha soda paɗe waata, be rowɓe pat, to ɓe faunan ɓe vurta, ɓe yaha babal fere. Woɓɓe bo ɗo faɗa banni tan ngam ko ɓe jooɗa ha saare ɓe fauna banni.

Goddo oɗo dilla ha dou lawol, o ɗo lowi riga be sala tishet kolo majum yelo, be o ɗo vaki boro ɓalejum be sala mai ash kolo, o lowi be paɗe mako, o ɗo jogi glas mako ha juɗe.

Boga kuje nyamugo on belɗum, ɓe ɗo waɗa ɗum be flawa, be salat, be kukumba pat sanan bo ɗo veli, ɗo mari nafu ha ɓandu sosai.

Nyiɓaalo je zamanu. Saare ɓe nyiɓi, ɓe timmini ɓe loowi penti, ɓe loowi esi, nda fulawa je ɓe loowi, fulaawa bo ɗo vo'ina saare, nda ɗon tanki haa to ɓaleejum, nda goɗɗo bo ɗo dilla be riga yelo haa nder saare mai.

Himɓe siyasa on, ɓeyehi waɗugo talla hore maɓɓe ha himɓe, ɓe yecca ɓe nda ko ɓe wannata ɓe heɓa ɓe subta ɓe, nda ɗum ɓe ɗo dilla himɓe mai ɗo tokki ɓe, woɓɓe fere ɗo wari be limseji ɗo vindi inde waɗo ɓe siyasa man.

Adector hunde on je ɓe naftara be hite lantarki, himɓe ɓe ɗo naftara be majum ha lo’ugo chaji, ko chaji waya, chaji computer, ɓe ɗo lowa iron ɓe hoggira be majum kamjum ma ɗo mari ɓoggol, ɓe ɗo haura ɗum ha ɓandu soket, nda be toshi ɓalejum.

Miita ɓe ɗo naftira bee maajum haa foondugo kuujeeji to vonni koo "tiivi" koo "reediyo" koo "aayom, injiniyas" en naftirta bee maajum. Ɓe hoosa ɓoggi ɓe feɗa sey ɓe foonda ɓe laara to vonni ɓe vo’ina.

Nibalo je zamanu. Ɓe timmini nyiɓugo ɗum. Ha ɓe waɗi penti, ɓe waɗi kuwano, ɓe waɗi jamɗeji ha sera mai. Ɓe waɗi penti mai ɗanejum, ɓe Ash kolo, ɓe fulawa ha yasi sare mai. Nɗa ɗon giravol ha yasi mai ɗo ɓeɗɗa vo'ongo so yasi.

Tattase kuje on je himɓe nyamata, ɓeɗo lowa ɗum ha hako, ɗon keccum mai habandu leggal ɗo feɗi grein, to ɓendi holla boɗejum, jorɗum mai bo nda no va'i bodejum on ɗo be liri yori.

Mashin je ta'ugo jamde, himɓe welda ɗo naftira be majum, inde majum failin mashin, ɗo mari colo grein habandu mai be balejum be ash colo, blet mai ɗo tatta'i.

Madi je zamanu ɓeɗo nyiba ɓe tminai ɓe waɗi plasta ɓe lowi glas diga dau ha les himɓɓe almineo on ɗo waɗa glas glasma blu ha gefe man bo ɓe waɗi jamdi je atata himɓɓe ta do’a danejum nda les bo ɗon dammugal fereje dane.

Dammugal sare be get don dammugal mangal je ha mota saalata da geefe dammugal petel ha himbe tokkata salaa ha dau mai bo ɓeloyi bak waya kanjum manma banta sicuiriti'on ɓe do naftira ɓe maajum.

Mahdi je sare ɓe ɗon nyiiɓa ɓe timminai ɓe waɗai plasta ɓe waɗi kwano ɓe waɗi leɗɗe ɗo aati ɓeɗo naftara nda ɓargal ha gefe je ɓe va’irta ɓe dilla dau kano majum. baleju

Nyiɓalo je zamanu sare ɓe timminde ɓe loyi kwano ɓalejum, nda be glas ɓe lowi glas man bulu be gefeji man danejum, nda les mai bo ɗon fulawaji ɓeɗo lowa ha sare on ngam vo'ina sare be intalog haleddi.

Biskits kala fere-fere, ɗo jodi ha babal sorugo. Nda kolo blu, fere grin, fere waite, fere baa popul, ɗo jooɗi ha babal ɓe sorata ɗum. Himɓe ɗo soda nyaama, ngam ɗo veli.

Maadi je sare, ɓe ɗo nyiɓa be timminai, ɓe ɓadeke timmungo ɓe yotti linta. Nda ɗon kataakoji ɗo ati haa babal dekin ɗo. Ɓe waɗi nda windoji ɗo bo ɓe lowai ɗum ɓe waɗi plasta, ɓe timminai nyiɓugo.

Maadi banki jei G.T, nda ɗum ɗo be dezain boɗɗum, be ɗelke-ɗelke ɗo tari ha dou majum. Nda be tambari Arewa-Arewa. Nda himɓe ɗo sala, ɗo nata ya itta cede, woɓɓe fere bo ɗo yaa maɓɓita akawn.

Motaji manga manga je ɓe naftirta to ɓe yiɗi fere waɗugo koltaya, ɗo wara bo’ina lawol ɗo wara vo’ina leddi, ɗo bo wara wata koltaya, nda ɗum be voina leddi guda tati ɗo bo ɗo usta leddi man yara hedi fere.

Korwan je ɓe joɗata boe ferre shiga pale wabbe bo be fere ha sudu be walata mai do siga andan da be filoji guga tati ha do majun da be wotropia bawo mai habo pat sorgo.

Fut bol pileyas ɓe ɗo Fija bol ha fili.ɓe ɗo waɗa Tirenin nda ɓe Sendi be timji Fere- fere. Nda Oɗo wari owaɗi Shot be bol Majum,.Luttuɓe pileyas bo ɗo habda wargo wata difendin Sare Mabɓe.

kauta dadumdo bedo siki ɗum hande plait be didi, himbe do nyama dum gam do mari bedde jamu den bo do mari nafu ha bandu sosai dum biɓbe ledde on bo je himbe yamata.

Koromje ɗo jeri ha babal ɓe tappata koromje mai, kafinta'on fiyata koromje ɓe lowa ɗum ha sare, ha nder palo, burna fu ha palo be sigaɗum, kolo koromje mai goldin be filooji mai ɗi tati on je petel jonta caka ɗon ɗiɗi bo manga ha gefeji mai.

Frej babal on je ɓe sigada ndiyam ko drings ko kuje fere ngam heɓa fewina kuje mai fere ɗo waɗa kankara nda kolo majum ash kolo be nder mai bo danejum tal nda babal ɓe sigata kujeji mai.

POP: Ɓedo naftira be majum on ha faunugo sare. Woɓɓe fere ɗo waɗa ha dou, woɓɓe fere bo ɗo waɗa ha gefe mahol. Woɓɓe fere ɗo waɗa ha sudu, woɓɓe fere bo ɓeɗo waɗa ha parlo heɓa voɗina sare sosai.

Nyiɓalo je zamanu timmini nyiɓugo koɗime be koɗime ɓe penti penti mare danejum, be windoji majum grin be kolo majum ɓalejum ɓalejum be bob ha dou majum je hitte.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɗo joɗi ha kondo majum ɓeɗo sigi dum ni ɗuɗugo ɗon abarba, ɗon be ayaba ɓeɗo naftira be majum ha nyamugo ngam nana belɗum ɓe wadira jus kuma ɓe majum.

Taaliya, ndaa ɗum ɗoo jooɗi ɗuuɗugo haa babal ɓe soorata ɗum. Himɓe ɗo yaha sooda on wara defa ɗum nyaama, woɓɓe feere ɗon waɗa "jolof" woɓɓe feere bo ɗon defa ɗum bee haako. Bo ɗoo ɗo ɓedda nafu ha ɓanndu.

Jambaki kuje fawne on je bikkoy rewɓe naftirta majum beɗon naftira be majum on ha wujugo ha hunnduko, heɓa vurtinaɓe hunduko to be faunan be vurta be habarul fere.

Nyibalo je zamanu be timmini ɗum ɓe lowi penti, ɓe lowi bob, ɓe lowi be glas ha gefe majum. Nda ha dou man be penti danejum, be gre. Ɓe vindi nomba sare mai 177 be kolo ɓalejum.

Ɗou Lairu Nyebbam, Je be Wujata ha Ɓandu Je Wakkati Pewol. Heba Ta Ɓandu Furɗa Sannan Wakkati Gulɗum ma Ɓedou Wuja, Woɓɓe Fere bo Ɗou Waɗa ha Hunduko Mabbe Ngam ta Hunduko Mabbe Mai Yora.

Diraya, rewɓe on ɗo naftara be majuum ha yornugo gaasa hore maɓɓe to be loti be timmini be yiɗi gaasa maɓɓe be yora sai ɓe hosa ɓe haura ha yite ɓe kunna, do fifahinde gulɗum heɓa yorni naɓe gaasa.

Kilas babal jangungo on, je bikkon yata joɗa be jangina be. Nɗa ɗon bikkoi ji ɗo joɗi ha benciji. Ba malam bo ɗo jodi jangina be. Be lowi kare girin be bulu ha kolo mabbe.

Maadi jay jamanu ɓe ɗo nyiba ɓe timminaayi nda ɓe waɗi pilasta ɓe waati gilas haa dow mai ɓe waati kataakooji babal himɓe va"ata waɗa pilasta ndaa mahol jay taarni saare man boo ɓe nyibi amma ɓe waɗaayi pilasta majum ndaa rodje yaasi.

Butali nda ɗum ni ɗuɗugo ɗo joɗi ha nder daro, ɓe awi ɓe timini fuɗi, yori, ɓe bolti lare majum ɓe wari ɓe awi ɓe sigi, ɓe mofti heɓa ɓe feta ɗum ɓe yaha ɓe sota ɓe nama, sannan bo ɓe nyawa ko ɓe waɗa gari be majum.

Ɗiraya, ɗo ɓe ɗo naftara be majum on, ha yornugo hore waɓɓe. To ɓe loti hore maɓɓe, gasa mI sofi sai ɓe wara ɓe naftra ɓe diraya. Ɓe haura ha hite, ɓe kunna, ɓe fufa hinɗu gulɗum, ngam yurnina ɓe gasa.

Lemu biɓɓe ledde ɓedo yara, do bedde nafu habandu dadumdo be do habbi kasere-kasere hababal sorugo bingel yaha soda hebaya naftira be majum bodo mari nafu sosa habandu.

Fijowo bol, ndamu oɗo wati riga be salla ɗe fijowo bol mai, nda be but mako oɗo wati kanjuma, nda bol bo ohosi ɓeɗo waɗa joglim be majum.

Goɗɗo oɗo joɗi ha dow korwal be tebur ha yeso mako, oɗo volwa ha babal volugo, nda ɗon maltina ha dow tebor mai, be gora ndiyam nda ɗo bo gora biriji ha totton.

Tumaatur ɗo feɗi haa ɓandu leggal mai. Ɓe ɗo naftira be tumaatur sosai haa nyamugo haa nyiiri, woɓɓe ɗo he’a do maarori nyama, woɓɓe bo ɗo naftira haa lowugo haako. Nda ɓenndiga mai ɗo waɗi boɗeejum on, je ɓendaaka bo girin hollata bifo ɓenda.

korwal kuje jodurgo on je be naftata ha Palo, wobɓebo ferebo do naftata ha sudu, dadomɗo do jodi ɗon tu sita be tiri sita da ɓe filoji bo hatotton.

Korwal. Korowal be ɗo naftiɗum mon ha lawugo ha palo. Be ɗo jodira be majum. Kafinta en on tappata koromje. Ɗon nonɗe kala-kala bo nande majum bulu on be sitail ji ha ɗow korwal mai.

Yaasi saare, nyiɓaalo ɓe waɗi ndaa ɗon Get ɓaleejum bee jamɗe ɗo aati banndu may bee bak-waya jey ɗum security on, dammugal Get mai ɓaleejum babal moota nastirta ndaa ɗon dammugal petel jey himɓe nastirta

Nyebbe be ittiɗe ɗeɗo joɗi. To abakkiti bawo mai ɗo a tawan nyebbeji mai haɗer totton. beɗo rema nyebbe bo neftira be majum beɗo nyama. Ɗo mari vittamin ha banɗu bi aɗamajum.

Goɗɗo oɗo dilla ha dow lawol o lowi boro o losi riga be sarla, riga mai danejum be sarla ɓalejum o lowi be kambas danejum be ɓalejum boro mako ema ɓalejum.

Ɗaroɗe ɗo jeri habaɓal bé sorata, ɗa ɗon nonɗe kala- kala ɗon ɗanejum ɗon balejum don yelo ɗa ɗoɓo ɓe kàla banɗu majum yelo ɓe pink ɓe jeris.

Biya ɗum dabbawa on jey wonata haa ladde, ɗuɗay wanugo haa nder wuro ndaa ɗon dari be leɗɗe haa ɓaawo may. Ba wakkati feere bo, himɓe ɗo nannga ɗum wara siga haa zu mo yiɗi laarugo no woni fu ,ya lara ɗum yoɓa ceede.

Ayon kuje on nde mari nafu, ɓe ɗo naftira ɗum ha woggugo limse heɓa limse walta irin to limse ɗo nyobbi to waɗi ayon ɗo wouli ɗo naftira be hite lantarki, ɓe ɗo woggira ngam limse walta.

Apul. Ɓiɓɓe leɗɗe on, je himɓe nyamata. Ɗo mari nafu sosai ha ɓanɗu. Nɗa ɗum ɓoɗejum ɓe girin. Ɓe naftura ɓe majum, ha waɗugo ɗirinks je jaram. Ɓe ɗo yara ɓe majum.

Goɗɗo ɗo va’i machine dilla olowi bana buhu ha bawo mako, kuje ni ha bawo mako owari yarugo nyebbam ha Babal nyebbam ɓeɗo vindi 850 ha ɓandu katako je nyebbam mai.

Ɓukkoi makaranta ɓe ɗo hosi be hoto ɓe waɗi attention ha ndyer makaranta ɓe 5, ɗiɗi ɗo vangi, tati ɗo vangi ,ɗiɗo kuma vangai ɓoɗɗum ,ɓe tayi gefeji maɓɓe ɓe vinɗi first ɗay of school.

Lekki moɗeteki haa nder kwali maajum. Ɓe ɗo mostira be lekki ɓe ɗo moɗa to goɗɗo yamɗai, ko irin hore maako o nawa, ko zazaɓi tayfod, be maleriya. Ɓe ɗo moɗaki ngam hoina.

Koromje himɓe kafinta man on fiyata koromje ɓe ɗo lowa ɗum ha nder sare ha palo ɓe sigata, ɓe lowi be filo maji guda tati ɗiɗi ma chep maji fo'kona be gotal mai bo ha chaka mai petel kanjum bo cycle.